Ekimotoka kihango kiine erangi eishatu emwe ya bururu, endiijo ya kineekye, endiijo ya mutare, kineho amadaara kyemereire omu binyaatsi enyima yaakyo hariyo emiti kiine erangi eya kinyaatsi n'obwire bw'eihangwe

abashaija bajwire ekanju batiireho amakooti omwe ashutami ondiijo eyemereire aine omuserukare aha rubaju ajwire ebijwaro byakitanga y'erangi eya kinyaatsi aha rubaju hariho omuzindaaro

Omushaija ajwaire esaati y'emikono miraingwa y'erangi ya bururu om mukono gumwe ajwairemu akakwanzi k'erangi zitarikushuushana ogundi akwatsiremu akatimba omu ngaro ze akwatsiremu enkofiira n'obwire bw'eihangwe.

Enyanya nyingi ezihiire ziine erangi erikutukura kandi embisi ziine erangi eya kinyaantsi ziri aha bishansha byomire kandi n'obwire bwihangwe.

Abantu baingi bari omu musheenyi aha rubaju rw'enyanja eryato riri aha rubaju rw'amaizi ahaiguru hariho ebinyonyi nibituruura eiguru nerya bururu n'obwire bweihangwe

Engwe ebyami ahakiti kihango munonga kyine ekitagi ahiguru yayo hariyo amapapa gerangi ya kinyaasti. N'obwire bwihangwe.

Ebiti biine engingo z'erangi zijwangizemu eya kinekye n'eya kinyaatsi bine obubabi bukye bwingi bw'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire bw'eihangwe.

Abaana babiri bajwaire ebijwaro by'erangi zitari kushuushana omwe ajwaire esaati erikutuukura ondijo ajwaire erikwiragura bashutami aha piiki bakomireho ebidoomora kandi omu maisho gaabo hariyo baasi bariyo nibavuga omu muhanda gw'itaaka omubaju zoona harimu ebishaka n'obwire bw'eihangwe.

Amaizi mingi nigahimintika kuruga ahaiguru, hariho omuntu naatambura ajwire esweta ya kineekye aha rubaju hariho emiti mingi y'erangi eya kinyaatsi hariho n'amabaare

Omushaija ajwaire esaati y'obubokisi n'empare eya kyenju ajwaire akakomo aha mukono ogumwe ogundi ajwaireho eshaaha aine esimu omu ngaro y'erangi ya bururu n'obwire bw'ihangwe

Omukibira harumu emiti mingi y'erangi ya kinyantsi rwagati haruho omuhanda gw'itaka eseeri y'ekibira hariyo emigongo mingi n'obwire bwihangwe.

Ebizimbe bibiri biraingwa ekimwe kishakeize amategura g'erangi ya kitaka ekindi kishakeize amabaati g'erangi ya kinyaatsi aha mutwe gwakyo hariho omusharaba iguru ni erya bururu n'obwire bw'eihangwe.

Omuntu ajwaire esaati erikwiragura ashutami omu maato garikwera gari ahaiguru y'enyanja aharubaju rwe hariho ebishaka omu maisho g'enyanja harimu enju enyuma yaayo hariyo emigongo mihango n'obwire bw'eihangwe iguru nerya buruuru.

Enjoki y'erangi erikwirangura n'eyakitaka eine omutwe gurikwiragura etekami aha kimuri ky'erangi eya kineekye kiine akati ky'erangi eya kinyaatsi aha rubaju hariho ebimuri ebindi n'obwire bw'eihangwe

Gonya mpango ey'amabara eyashami, ebyami aha nkungu aha rubaju rw'amaizi mingi, enyima yaayo hariyo ebinyaatsi by'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire bwihangwe

Empuundu erikwiragura eyine obwoya bwingi aha mubiri gwayo eyine amisho garikwiragura eriyo nerya karoti, eshutami omu bunyaatsi, eyetorirwe ebishaka eby'erangi ya kinyaatsi. N'obwire byihangwe.

Enjoki ez'erangi zitarikushushana emwe neya kitaka ahandi neyiragura eteekami aha kimuri enyuma y'ekimuri harimu ebindi ebimuri nibyo bimwe nkebyo n'obwire bw'ekiro

Abantu bajwaire ebijwaro birikushuushana by'erangi ya buruuru biine enamba aha mugongo nibaguza ebintu, omwe aine ekitemere ky'eminekye ondijo aine obusoda n'amaizi nibaguza omushaija ajwaire empare erikwiragura n'esaati ya mutaare omu maisho gaabo harimu ebimotooka bibiri ekimwe nekya peteroli.

Aha rubaju rumwe rw'oruguuto rw'itaaka hariho emiti mingi emwe ey'erangi eya kinyaatsi endiijo eyomire aha rubaju orundi hariho obunyaatsi kandi obwire n'obwihangwe.

Abantu babiri beemereire aha kigo rwagati y'enyanja mpango buri omwe aine akati karaingwa omu ngaro ze kandi obwire n'obw'omu mwabazyo

Omushaija ajwaire esaati y'emikono miraingwa y'obubokisi ajwaire n'ebirahuri n'enkofiira na giravuzi aha mikono ye. Hari omu mukono ogumwe ajwaire eshaaha ogundi ajwaireho akakwanzi aine waaya nazicumita omu byoma aha rusiika.

Embogo nyingi zamahembe abiri omumaisho ziine erangi erukwiragura ziri omubunyantsi bwomire enyuma yazo hariyo emiti, omumiti niharebekyeramu izooba ry'erangi eya kinekye neya kicungwa n'obwire bw'omukasheshe.

Abashaija bashatu bashutami aha ibaare bajwire eshweta. Enyima yaabo hariyo amabaare mingi. Omu maisho gaabo harimu embarasi eri omu rugo Kandi aha rubaju kakye hariho ekicupa ky'erangi ya kinyaansi

Obunju bwingi bushenyagurukire buriho ebipayipu ahaiguru omu maisho gabyo harimu kasaasiro nyingi emwe eri omu budeeya burikwera n'obwire bw'eihangwe.

Omushaija ajwire esati y'emikono miraingwa erukwiragura ari ahaiguru y'amaizi omungaro ze akwatsiremu eky'enyanja kiri ahakahuzi iguru niryera n'obwire bwihangwe.

Enjoki y'erangi ibiri zitarikushushana eya kitaka neri kwiragira etekami aha kimuri aha rubaju rw'ekimuri ekyo hariho ebindi ebimuri eby'erangi niyo emwe kandi n'obwire bwihangwe

Aha ntaara ya erangi zitarukushushana omu rubaju neya kinyantsi hanikireho obujuma harimu orwiko rw'erangi erikwiragura entaara egyo eri aha mukyeka n'obwire bw'eihangwe.

Omu muhanda harimu ebyiruka byingi amapiki , amamotoka na egari. Aha rubaju rw'omuhanda hariho ebizimbe byingi. Aba ni abantu nibaguza ebintu bitarukushushana bimwe ahari byo nebijwaro obuseeri hariyo emiti iguru nerya bururu ni obwire bwihangwe.

Omukazi ayine ishokye ringi ajwire esaati y'emikono miraingwa y'erangi ya bururu. Aine ekyoma akitiire aha maisho kandi n'obwire bw'eihangwe.

Empundu eina z'erangi erikwiragura, ziri omu binyaatsi by'erangi eya kinyaatsi nizirya karoti ibiri zibyami emwe eshutami endiijo eyemereire n'obwire bwihangwe

Ekiti kiine amababi mabisi g'erangi eya kinyaatsi. Ebijuma byakyo nabyo ni bibisi n'eby'erangi eya kinyaatsi. Obwire n'obw'eihangwe.